Babaana bekhaale mushibina mubaana bano, babaana bekhaana nibo a'bekhaale i'bweni, babaana bano bakwalire uniform ela bekhaale khutsi bench tsetsi mbawo babaana bano balala basutile kimikhoono mungaki

Umusani uyu ali khukendela mungingi ela wahambile ni kimisaala khumuyetakho khuloba khukwa ta umusani uyu wakwarile ni jacketi wasutile ni bag ela shifa shino shafanile uri shinyifu.

Basani aba bahambile tsingeni umusani mutwela wasutile tsingeni tsimbofu uwashe wemikhile shetsingeni tsili khubusaala ela batsibirisile khumulilo babandu aba bali khukanikha inyuma wawe iliwo kumusiru.

Syifwo eshi shafanile uri isi bangonela kamasanyalaze. shifo esi shilimo kametsi kamakaali ela bayombekha ni khungaki khulikho ni tsi motokha tsili ni' khubirirakho, mushifo omu mulimo ni tsingoongo lwe itaayi.

Bakhaasi bali khushina kamakhino, bakhaasi bano beboyele e'bindu mushibuno, bakhaasi bano bakwarile ni kimikubo kimileyi, bakhaasi bano bali basaangafu naabi, i'nyuma wawe iliyo basaani bali u'khupa tsi'ngoma ni khufuwa kimilele

Umukhasi uyu ali khurambisa i'laptop, Umukhasi uyu wengisile bubundu bwe mumaru mu laptop omu ela waburere ni mukhuru mwe, umukhasi uyu wekhaale ni khundebe wetikiyile kumukongo khundebe.

Basani aba bali khulyaato mutwela wa'ambile kumukango ali ukhupa kametsi ukundi wa'ambile lifumo wafanile uli khulooba tsi'ngeni basaani bano bali khumetsi kamaboofu elah kafanile ulutsi kuboofu oba ta i'nyanza

Abana aba bikhale musibina abana aba bali khungona ni'bitambala mubana aba ilimo basoleli ni bakhana abana aba bali basangafu naabi elah bakwarile ni uniform yawe.

Kimichungwa ikili mubisawu kimichugwa ki kimilala chimimufu chichindi bachisalilemo akari chimichungwa chi chibonekhana chimikali elah chibonekhana chimilayi chimilala bachisalile khukhwokesa abandu bari chimichungwa kyositsana chimilayi.

Tsitsoofu tsili musiru, tsitsoofu tsino tsili tsikhulu ni tsi'ngaana ela tsili khukendela atwela tsili ukhwaya musiru muno mulimo bikango byebabandu ela babandu bafanile ori bali khumenyamo, musiru muno mulimo ne bisaala

Abandu aba bagwarile tsi gago tsi'glove ni gimi jacket babandu aba bahambile ibindu mubichupa abandu ba bafanile uri babali mu labu babali khusoma ela babandu bano bakhusoma science.

Sifosi silisimbi nilusukhu lwe kamatoore elah babandu batanyakile kamatoore bakatsyekele babandu bano balala baboyile khutsigari aliwo umunduyu waboyile kamatoore kamakali naabi khugari sifosho bandu balimo bakaali elah siliimo niluguddo sibonekhana uri isi bakholela biasara bikaali

Umusanu eyu wekhaale khu shalaani umusanu uyu wagwarile mugagawale, khunduro khwo umusani uyu khulikho tsibaafu khwabakho ni tsingubo etsindi, umusani eyu ali .ni huba umunabi wetsingubo

Tsikhafu tsili mwitala, mwitala muno mulimo abandu baambile biboko elah balikhutimisa ikhafu indwela bafanile uri balikhukana khukyiwamba ikhafu yi yesunile mwimbanga yarisakile tsikhafu tsitsase tsi tsili khutima

A'nze washukhile afanile ori a'ngoloobe ela a'nze ali ukhwilabula, a'khundu aa' aliwo kametsi kamabalayi ela kafana ori i'nyanza, khundulo khwekametsi khu khulikho kumuyekhe

Umusanu uyu ali ni laptop ela ali khukimiina umusani ilaptop iyi ili khumeetsa ela imeetsa iyi ibonekhana ibotokhelele khuneeza okhu khulikho ni shikhombe shikhombe shi shibonekhana she khunywelamo khameetsi umundu yu ali ni saawa naye khumukhono.

Kamayindi kali mukuunda, kamayindi aka katsowile bulayi ela kabonekha bulaayi. kamasafu kali i'rangi iya Green ela kamayindi aka kasili kwola khurusa buyeenzo ta. Khundulo khwe kamayindi ukhu khulikho bisaala.

Khutsintsukhu khulikho lidwalilo lidwalilo eli baligula hakarkari we tsintsu etsi ela bangona ni kumusalaba khukesa kuri hano ni esi lidwalilo lili.

Umusaani uyu wefulilemo shekhukwara shekhungaki, umusaani uyu ali khusala tsimbawo, umusaani uyu ali khukhala tsimbawo tsi ukhwama mubisaala ela abonekhana nga'oli mubisaala mukari , umusaani uyu ali ni kha'power saw

babana ba bali basanyufu mubana umu bulimo bakhana mwabomo ni basoleli babana bano bemikhile hatwela mutwela yenyene niye wimikhile khutulo ela wemikhile hunduro yu wagwarile itshirt ilikho shisolo.

Umusaani ali ukhwiyika khumwaata kumupiila, umusaani uyu ali umuleme ela ali khu gari ye baaleme. Umusaani uyu ali khu khusyisawa ela syisawe isi sibonekha bulayi nabi. Inyuuma we iliwo umusaani uli khumulekela ingeli ye khukhumisamu kimikhono ne wamwata kumupiila

Khagudo akha khali khafwiti ela kheliloba, khundulo khwe khagudo kha khalikho bunyaasi, khwabako ni bisaala bikhali atwela atwela ta, shifo eshi shibonekha bulayi.

Umusoleri yuu wasutile khasawu khumurwe khasawu khano khalimo tsingubo umusoleri yuu wakwarile ni kimindu kyemukhuru kimibesemu, umusoleri yuu wafunile uri ulikhukendesa tsingubo elah inyuma we iliyo ipikipiki

Shifo eshi shilimo kameetsi mumeetsi mu mulimo kamabaale khundulo khwe kameetsi khu khulikho lulwanda shifo eshi shilimo ni lukingi ela lukingi ulu babandu bayombekha tsi'nzu a'asi walwo, kamafumbi mwigulu kamalala kebusanile khulukingi ulu

A'nze wafanile ori ali khukhwilabula ela ni nyanga ili khukwa shifo eshi shilimo kameetsi umundu wemikhile khundulo khwekameetsi ela khundulo khwekameetsi khu khulikho ni kumuyekhe

Ba ovakedo aba baboofu ela bobonekhana nga bahangafu. Ovakedo oyu inyuma we iliyo tsinyaanye tsingali, tsinyanye itsi tsibonekha bulaayi ela tsyaroba bulaayi

Umukhasi yuu wikhale mu'khatale mu'khatale mu mulimo bakhasi bakaali babekhale abandi bali khukyenda bakhasi aba beboyile bitambala imurwe bakwarile ni'biteteyi bileeyi bakhasiba babonekha basilamu